Latro ! Eto izao dia itantsika vehivavy anankiray milatro. Mahafinaritra ny akanjony. Mahafinaritra ny fihaingony. Mahafinaritra ihany koa ny tarehan'izany tovovavy izany dia misy maka sary atsy aoriana atsy. Mahafinaritra fona.

Ny gazety Jejo dia mamoaka vaovao toy ny hoe : Niavo, valo taona , nilaozan-drainy, maty reny lavon'ny "cancer" izy. Misy ihany koa ny hoe Ambatondrazaka, zazavavy folo taona hita faty, natao sorona.

Maro ny lasary afaka atao fa rehefa vokatra kosa ny manga, dia hafa ihany ny mihinana lasary manga ; ampiarahana amin'ny tongolo, asia vinaigitra tsara, ampiana sira kely, mainka moa fa miaraka amin'ny sakay, mafilotra erỳ!

Kojakoja fikarakaràna vatana sy ranomanitra izay marika vahiny avokoa sy ireo tena lafo indrindra. Natao ho an'ny vehivavy fa ihany koa ny lehilahy.

Tena midadasika dia midadasika tokoa raha ny eto an-drenivohitra manokana no resahana fa nefa mbola be ny lalana somary teritery. Eo koa ny fitohanan'ny fiara na dia eo ary izay angezan'ny tanàna izay.

Ny tsena aty Madagasikara fa indrindra ny eto ampovoan-tany moa izany dia toy itony foana. Tsy ny sakafo ihany no hita eo fa na kojakoja tokantrano na fitaovana ilainao andavanandro dia matetika hitanao daholo.

Mahafinaritra foana rehefa miala kely ny ao an-trano iny, dia mamonjy toeram-pisakafoanana, indrindra rehefa madio sy milamina izay izy, dia tsaratsara ny tontolo, tsaratsara ny manodidina anao ao anatin'izany toerana izany.

Tsena kely vitsivitsy maromaro moa izy ity izany ahitana patsa be ahitana trondro maina dia misy mpivarotra mipetraka mipetraka eo akaikiny misy koa ny zavatra hafa amidy ao ambadika toy ny iretsy itan-tsika ao aoriana iretsy mpivarotra kafe dia mahafinaritra be

Ny vary moa dia foto-tsakafon'ireo Malagasy, ka tsy afa-miala amin'io izy rehefa tonga ilay folakandro iny. Ny sakafo ampiarahany amin'izany dia mety ho trondro na hena. Afaka vidina eny amin'ireo tsena lehibe izany, ka mandeha amin'ny grama.

Mpianatra maromaro anaty lakilasy izay mitsitokotoko eo amin'ny dimy na efatra mpianatra eo, mifanakalo hevitra izy ireo momba ny asa izay nomen'ny mpampianatra azy.

Lehilahy iray mpivarotra lasopy eny amoron-dalana. Maro moa ireo mpanjifa itony lasopy amoron-dalana itony toy ny ireo mpivarotra, ireo mpandalo na ihany koa ireo mpamily fiara.

Ity dia tsangam-bato vavahadin'ny vohitra Antsahandita, vokatry ny fiaraha-miasan'ny kaominina Antsahandita izy ity, tsara tokoa ny mijery azy satria somary miavaka amin'ny hita andavan'andro.

Maro ny fialamboloko rehefa ilay tsy mianatra iny ; fa anisan'ny ankafiziko indrindra dia ny mamaky boky ; indrindra moa fa ilay boky iray izay ; miloko manga voahodidina haingom-boninkazo mena sy fotsy. Miresaka momban'ny fitiavan'olon-droa izy izay.

Tanora Malagasy maromaro, izay miodidina latabatra fotsy, miresaka ; ary misy vazaha vehivavy iray miaraka amin'izy ireo.

Gazety "Taratra", tsara foana moa ny mamaky gazety. Ato amin'ity zao dia ahitana lehilahy natao takalon'aina, mitaky valo tapitrisa ariary ireo mpaka an-keriny sy lehilahy iray maty an-drano latsaka tao ambany tetezana.

Itony fiara itony moa izany dia tena malaza dia malaza fa tsy takatrin'ny olon-drehetra amin'izay vidiny izay. Nefa dia tsara foana ny manamarika hoe izy itony no tena ampiasainy ireo mpanan-karena.

Toeram-pivarotana kojakojan-dakozia iray izay ahitana fitaovana tena tsara tokoa ary mety ho lafo vidy ; ao ireo lovia, ny vera ary ihany koa ireo lapoaly.

Ny mofo sakay moa dia sakafo somary tsotsotra izay nefa dia tian'olona. Izy itony dia matsiro dia matsiro nefa mila mitandrina ihany mihinana azy satria dia tena be menaka tokoa.

Anisan'ny sakafo hita matetika any amin'ireny toera-pisakafoanana lehibe ireny ny hena sy ny ovy endasina ; ampiarahana amin'ny ranom-boankazo marikivy kosa izany.

Hafa indrindra ny manana alika. Antsoina koa moa ireny hoe sakaizan'ny olombelona. Izy ireny dia mizara ny hafaliany, ny fahatezerany aminao. Tsy mahatsiaro irery izany ianao miaraka aminy. Miaro koa izy ireny fa ny mahafinaritra indrindra dia ny mijery azy ireo matory toy ny zazakely tsy manan-tsiny.

Ny gazety Gazetiko dia namoaka vaovao toy ny "rangahy telo amby valopolo taona hita faty, tsy nisy tongotra intsony" sy ny "nankatoavin'ny filankevi-panjakana ny daty hanaovana ny fifidianana".

Legioma tsara kalitao ambony latabatra. Dia tena ngeza sady tsy misy loa na simba ireto legioma ireto. Ao ny karoty, ny ovy, ny sakay, ny bonjour, ny tsaramaso maitso.

Ny kôkô dia any amin'ny sisin'ny tany no tena misy azy. Rehefa ianao mandeha mitsangatsangana kely mivoaka ny andrenivohitra iny, mamonjy tora-pasika no mahita azy. Toy ny mahafinaritra be rehefa mandeha tongotra eny amorom-pasika eny ianao dia tsofin'ny rivotra kely ny kôkô.

Vehivavy iray natao sary. Izy ity moa izany dia mivoaka be satria toy ireny sary nalaina tamin'ny fakantsary ireny mihitsiny nefa dia natao tamin'ny tanana ; dia sady tsara volo ilay olona no tsara tarehy.

"Vavy" Afrikana mahafinaritra be ny randrany dia miavaka dia miavaka tokoa satria tsy dia fahita firy itony randrana toa moa izany dia ny olona aty afrika ny tena manao anazy fa tsy dia hita loatra amin'ny ireny firenena fotsy hoditra ireny.

Rehefa tonga ny firavan'ny mpianatra dia maro ireo ray aman-dreny, ny olona iraka na zokiny ireo mpianatra any amin'ny sekoly ambaratonga fotra ho an'ny daholobe no miandry eo ambavahady.

Rehefa any anaty lanonana maro isan-karazany ireny dia samy manana ny fomba fiakanjony avy ny olona rehetra. Ny ankizivavy dia manao akanjo lava miaraka amin'ny kiraro avo ary miloko izay tiany avy avokoa.

Gazety iray nivoaka tamin'ny Zoma enina amby roapolo Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Milaza lohateny maro : "Governemanta Ntsay, mbola tsy amin'ity volana ity ny fanendrena ireo minisitra mandrafitra azy", "Ankizilahy maty tao anaty trano mirehitra".

Ny petratra moa dia hifanankalozan'ny mpivady ho mariky ny fitiavana sy ho mariky ny fifamatorana, nefa tsy ny mpivady ihany no afaka mitondra an'izy ireny fa ny olon-drehetra ihany koa na dia hianjaika fotsiny aza.

Ny miaramila moa izany dia miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, indrindra indrindra fa ny any amin'iny faritra any atsimo iny, rehefa mirongatra izay ny asan-jiolahy ,ny andian-dahalo mangalatra omby sy fananan'olona

Mila mitandrina foana moa amin'ny fitaovana indrindra ao an-tokantrano sao dia mahamay, mandoro trano na eo koa ny loza maro samihafa mety hitranga, dia mila mitandrina foana.

Mahafinaritra ny mamaky boky. Eo ambony latabatra roa vita amin'ny hazo ahitana boky anankifito ; ny anankitelo misy sary ; ny anankiefatra kosa dia tonga dia soratra ny eo amin'ny voalohany.

Asa tanana maro dia maro izay ahitana satroka sy zavatra maro samihafa toy ny harona. Izy itony moa izany tsy dia lafo fa rehefa ny vahiny no mividy azy, somary miakatra kely ny vidiny.

Ny ety andrenivohitra ; eny anosy moa izany ny marimarina kokoa ; alohan'ny hiditra amin'iny tonelina iny dia mahafinaritra ny ety andrenivohitra fa hazakaza-dava, taitaitra foana ny olona fa atao ahoana fa izay ilay fiainana ; izay ilay mahafinaritra !

Ny gazety "Midi madagasikara" moa izany dia natao amin'ny teny frantsay dikan'izay dia soratana amin'ny teny frantsay kanefa tsara foana ny mamaky azy satria mampiofana anao na ankolaka ary aminy izany teny izany.

Vaovao izay hita amin'ny gazety Tia Tanindrazana, ahitana zavatra maro, toa ny trafikana volamena avy eto Madagaska "Mampivarahontsana ny tatitry ny iraisam-pirenena", fifidianana ben'ny tanana an-tanan-dehibe.

Itony sakafo itony moa izany dia tena ankafizin'ny olon-drehetra na miaraka amin'ny namana ianao mihinana azy, na miaraka amin'ny olon-tiana fa indrindra indrindra rehefa miaraka amin'ny fianakaviana iny mba miara-mifaly, miresadresaka.

Maro ireo karazam-borona izay mahavariana ny endriny. Vorona iray miloko mavo ; izay lava volo mitsoratsoraka ary ny tongony kosa dia kely sady lava ; mitsangana ambony rano izy.

Ny eny an-dalambe moa dia tsy ahitana fiara fotsiny na kodiaran-droa fa misy koa ny mpivarotra, ny tsena izay ahitana fivezivezen'olona maro be dia ny fivarotana moa izany, fivarotana sakafo no tena betsaka.

Boky ho an'ny zazakely. Tsara foana moa ny zaza manomboka mamaky boky, satria dia fampizarana azy hahay hikaroka, fampizaranana azy hahay hiteny satria avy amin'ny famakiana no fahaizany teny.

Tena ilaina dia tena ilaina moa ny famakiana boky, dia tsy misafidy sarangan'olona izy io na taona, dia na aiza na aiza misy anao fotoana mahamety anao dia afaka mamaky boky foanafoana.

Ampahany amin'ny sarina sainam-pirenena iray miloko fotsy ahitana tsipika mena fito. Ao anatiny kosa misy zoro efatra miloko manga sy kintana miloko mavo.

Olona maromaro mivory anoloana trano. Ahitana vehivavy manao satroka be dia be izay vehivay moa no tena maro noho ny lehilahy eto amin'ity toerana iray ity.

Rehefa rerakin'ny rotoroton'ny asa, ny fianarana sy ny andraikitra maro samihafa indrindra ho an'ny mipetraka andrenivohitra manokana dia mahafinaritra foana ny somary misitaka mankany amin'ny sisitany mijery ranomasina toy izao.

Anisan'ny fanaonay mianakavy kely ny mandeha mitsangantsangana rehefa andro alahady hariva iny, ny fanaonay moa dia mandeha mianika ireny tendrombohitra ireny. Mahafinaritra tokoa ny mahita ireo vohitra maro samihafa avy eny ambony tendrombohitra eny.

Rovan'i Manjakamiadana, izy ity moa izany dia tena masahasarika mpizahatany satria dia nandalovan'ny mpanjaka rehetra rehetra teto Imerina, fa may tamin'ny taona sivy amby sivifolo sy sivinjato sy arivo.

Lehilahy iray mpamily fiara izay manao satroka manga sy ambonin'akanjo maitso mitazana ireo ankizivavy kely mipetrapetraka sy mandihindihy eo an-jaridaina.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana menaka fanosotra amin'ny tarehy sy ny vatana, ny vidin'ireo menaka ireo dia samy hafa ary mipetaka eo alohan'ny entana.

Boky ho an'ny zazakely. Tsara foana ny mamaky sy mijery irony sary feno loko any anaty boky, indrindra indrindra ho an'ny zazakely dia mba mahaliana azy kokoa.

Lehilahy iray mipetraka ambonin'ny kodiarandroa miloko fotsy, mijanona amoron-dalana ary aoriany kosa ahitana mpivarotra kojakoja : izay manao akanjo mena ilay ramatoa, manao satroka bà miloko volontany ary misy zazakely eo alohany.

Ny faritany ny Toliara dia amin'ny iny atsimo andrefana ny nosy iny. Ny lalana makany moa dia ny lalam-pirenena faha fito. Be ny zavatra jerena any ary be ny mpizaha tany tonga any.

Ny gazety tia tanindrazana dia mamoaka vaovao maromaro toy ny "Lalatiana Rakotondrazafy miketrika ho governoran'i Vakinakaratra", ao ihany koa "I raveloson Mia tsiambaratelo vao roa amby roapolo taona maty irery teo amoron-dalana nitsoaka ny fiara nandona azy".

Miavaka dia miavaka tokoa ny volon'ity vehivavy ity satria tsy dia fahita matetika, mba tsy hilazana hoe tsy hita mihitsy. Fa tsara ny mijery azy, tsara ny manana ny maha izy ny tena.

Ankizy kely be dia be, milalao fangalam-pery. Ao ny milalao baolina, misy ny manampi-maso, misy kosa ny manao izany tampi-maso izany eny amin'ny handrina. Mafinaritra be eo ambonin'ny bozaka, mafinaritra be ny ankizy rehefa milalao miaraka amin'itony baolina maro loko itony, vao may tsara be.

Toerana iray izay toy ny paradisa kely mihitsy, satria voadidina zavamaitso ary misy rano izay madio tsy ahitan-doto. Ny lanitra kosa manga dia manga na dia misy rahona kely ihany aza.

Eny an-tsena moa izany dia ahitanao zavatra maro samihafa. Dia ny tena mahafinaritra dia ilay izy tsy lafo, azo iadiam-barotra, nefa dia ahitanao ny rehetra rehetra izay ilainao ao an-tokantrano na ny zavatra hohanina.

Savony marika "karanao" vita amin'ny voanio. Fanao amin'ny volo, vatana, tarehy. Tena mahatsara tarehy tokoa satria mampalefaka ny hoditra ary mahatsara volo mampangirana ny volo zato isan-jato natoraly.

Ilainy zaza na ny olon-dehibe ny mamaky boky sady efa fantatra efa maro tokoa ireo boky mety amin'ny zaza amin'izao : ao ny tantara toy ny rapeto sy ny valihany, ilay zaridaina Soa sy Ilo.

Firavaka vita Malagasy dia mahafinaritra, ireto no tena mahasintona ny vahiny ihany koa satria dia tsy dia hita matetika any ivelany any itony zavatra itony fa ny Malagasy no tena mahay manao azy any Afrika any.

Ny fitondrana kodiaran-droa dia mila fitandremana. Eto izao dia mitandrina tsara ilay lehilahy ; mitondra aro loha ; dia ny moto menamena entiny moa dia mahafinaritra rahateo.

Toera-pivarotana kojakoja maro samihafa izay kojakoja ao an-tokantrano moa izany mazava ho azy, toy ireto famanana rano ireto na ny vata- fampangatsiana.

Raha ny ramanonaka sy ny mofo gasy manokana no asiana resaka dia tsy afaka miala amin'ny tontolon'andro ny ankamaroan'ny malagasy satria io no tena sakafo maraina tsara indrindra raha eto Madagasikara manokana.

Ny fera dia misy karazany maro misy ny vaovao toy ny avy any ivelany fa ny antsika Malagasy kosa dia tsy mihena mitahy satria ela vao simba raha tsy tenenina fotsiny hoe tsy ho simba ary tsy tontan'ny ela.

Any ambanivohitra dia ahitana zavatra maro isan-karazany toy ny trano vita amin'ny feta, eo ihany koa ny sarety izay entina mitatitra.

Fiara iray fampiasa taloha tsy dia hita intsony moa izy itony amin'izao fotoana izao, fa rehefa mandeha amin'ny lalana any ambanivohitra ianao dia ahitana foany izy itony ah, mbola mandeha soa aman-tsara rehefa tsara karakara.

Lehilahy iray mpandoko trano izay mipetraka eo amin'ny varavarankelin'ilay trano izay lokoiny. Hita fa tsy matahotra tokoa ralehilahy satria efa asany io ary efa mahazatra azy ny milingilingy eny ambony eny.

Osy kely iray eo an-tokotany, tsy mifatotra izy ity ary tsara dia tsara tokoa ny lokony, mainty ny lokon'ny lohany ary ny tongony koa fa ny vatany dia miloko volontany.

Naiza na naiza alehanao rehefa aty Madagasikara ianao na eny an-dalana na any an-kitsikitsiny any dia mahita mpivarotra toy itony foana. Tsy dia tsara loatra moa ny miady varotra be amin'azy itony fa izy ary efa mampalahelo kely.

Samy manana ny finoany ny malagasy ary ao ireo mandeha amin'ny fiangonana katolika, misy kosa ireo mandeha amin'ny fiangonana loterana malagasy.

Rehefa mafana ny andro dia aleon'ny vehivavy ny mifatotra volo na mandrandrana ny volony mba tsy hampafana be azy. Ao ny difisesy ao koa ny randrana roa sy ny randrana telo.

Vehivavy kely iray manao akanjo miloko mavokely ary misy haingony mavo. Ny mampiavaka azy dia ny volony satria dia nozarainy telo ary nofatorany tsikelikely tamin'ny fato-bolo misy loko isan-karazany.

Anisan' ny fikarakarana ny vatana ny fanalana ireo volo manelingelina toy ny volo-kelika. Misy ireo menaka fanosotra amin' ny helika izay mora hanalana ireo volo ireo.

Tovolahy mahay mihaingo, tsara fitsiky, tsara bika, tsara tarehy ihany koa, mahay mikarakara vatana tsara, hamonjy lanonana angamba izy ity na koa hoe mikarakara zavatra.

Efitrano iray ahitana fandrina ngezabe ho an'olon-droa. Misy ondana fotsy anaky roa, latabatra iray eo akaikiny, ahitana finday ilay taloha be ireny.

Regefa miresaka haingo dia manana anjara lehibe amin'izany ny firavaka toy ny rojo, na rojo volamena izany na volafotsy.

Ahitana loko maro isan-karazany ireo sakay be : ao ny mavo, ao ny mena, ny maitso fa ny tena hita matetika dia ireo sakay be miloko maitso.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana latabatra maro ety ivelany ary misy seza vita amin'ny hazo. Voahaingo amin'ny voninkazo ao anaty tavim-boninkazo koa ilay toerana.

Sary famantarana toeram-pisakafoanana. Izy itony moa izany dia malaza amin'ny vanim-potoana ankehitriny, indrindra fa ny tanora no tena mamonjy itony toeram-pisakafoanana mahafinaritra be itony, saingy lafolafo kely tsy dia takatry ny olon-drehetra.

Boky vitsivitsy izay tena ampiasain'ny mpianatra moa izany dia amin'izao vanim-potoana iainana izao. Tsara foana ny mamaky boky eo ny variana amin'ireny finday ireny, variana amin'ny ireny fitaovan-tserasera isankarazany ireny fa tsara foana ny mamaky boky.

Rehefa tena karakaraina ny volo dia mihatsara ny kalitaony ary mihalava. Ny fomba tena fanalavana volo dia ny fanosorana azy tongolo na ihany koa vahona.

Ny tsena moa indrindra indrindra fa ny etỳ ampovoantany dia ahitana zavatra maro dia maro tokoa satria tsy ny sakafo irery ihany ny hitanao any fa ao ny akanjo, ao kosa ny kojakoja maro samy hafa ao an-tokatrano sy ny kilalaon'ny ankizy.

Mahafinaritra moa no mba miala voly miaraka amin'ny tapaka sy namana indrindra fa somary miala kely ny eto ampovoan-tany mba mijery ranomasina, mba manao fanantanjahan-tena kely.

Ny trano aty Afrika ;ny trano aty Madagasikara matetika rehefa ny ambanivohitra dia vita amin'ny tany, vita amin'ny fotaka izy ireny nefa tsy hoe mora simba fa dia tena maharitra tokoa ary tena mafana indrindra fa feno an'izany fitavana izany ao anatiny.

Ireto hitantsika eto ireto izany dia fitaovana na vovon-tsavony marimarina kokoa izay ampiasana hanasana trano, hanasana vilia na ny fitaovana maro isan-karazany ao an-tokantrano ao. Tsara foana mampiasa izy itony mba zavatra avo lenta kokoa.

Trano gasigasy raha tsy hilaza fotsiny hoe "trano tena gasy", maro loko amin'ny misy zorony efatra dia ny tafo moa izany matsoraka, feno loko izy tia dia mahafinaritra be ny mipetraka ao aminy satria mafana: mafana ny fitiavana, mafana ny fihavanana.

Raha ny etỳ Madagasikara manokana moa dia tena maro ny toerana sy ny tanàna mahafinaritra tsy dia fahita loatra any ivelany : raha te hiala sasatra iny ianao, na te mba hiala kely ny mahazatra.

Asan-tanana izay fampianatra ny vehivavy ny fanaovana petakofehy. Petakofehy iray izay amboniny lambafotsy maneho sarina voninkazo ny Madagasikara.

Ny garana dia voankazo tena mety amin'ireo olona ambony tosi-drà na ho hanina amin'izao na havadika ranom-boankazo hasiana siramamy tsara, mahasalama tokoa.

Rehefa fotoanan'ny fialan-tsasatra iny dia mahasarika ny mpizahatany sy ireo mpitsangatsangana indrindra, ny mijery riandrano any Ampefy, maro ireo olona tena mahavita mandeha manakaiky ny riandrano tena akaiky indrindra, fa misy kosa no tsy sahy manantona, fa mijery alavitra fotsiny.

Itony moa dia vilany somary efa avoavo lenta ihany tsy mitovy amin' ny vilany gasy ; ireo vilany gasy taloha fa mandeha amin' ny alalan' ny herin' aratra ; somary maha masaka izy itony vetivety kely kanefa tsy afaka anaovana ranon' ampango.

Hafa ihany rehefa somary misitaka kely ny eo an-trano iny hisakafo ka nahita toerana toy itony somary mangina anefa dia mahafinaritra tsara haingo ny trano, ny manodidina na ny kojakoja ampiasaina ary dia tena mahafinaritra.

Ny hazo moa izany dia afaka hanaovana asa tanana be dia be sy sary sikotra be dia be ; tahaka ny hitantsika eto dia misy ny sary omby, trano kely, tsy dia fahita loatra matetika any ivelany izy itony raha tsy atỳ Afrika.

Ny fahaza-mihaingo indrindrandrindra hoan'ny vehivavy dia tena ilaina be ary mibahantoerana eo anivon'ny fiarahamonina satria arakarakany'ny fihaingonao no andraisan'ny fiarahamonina anao arakarakan'ny fiaingonao ny itondran'ny fiaramonina.

Efitra iray izay idiran'ny masoandro tsara akaikin'ny lavarangana, ahitana seza iray miloko maitso ary voahaingo amin'ny voninkazo anaty tavim-boninkazo izay raitra tokoa.

Vehivavy afrikana iray mpilatro, ary mampiavaka azy tokoa ireto akanjo izay anaovany satria maro loko, ary ny volony dia hafa mihitsy ny bangony.

Ny alika dia anisan'ny naman'ny olombelona satria dia miaro anao sy mizara fitiavana aminao ; indrindra rehefa somary ngezangeza izay ny trano dia tsiriritin'ny mpangalatra, ny mpanao ratsy koa, dia hafa ihany mba manana mpiaro toy itony.

Fanaon'ny mpifankatia ny mifanolotra fanomezana rehefa fetin'ny mpifankatia iny ary fanome matetika amin'ny ireny ho an'ny lehilahy dia famantaranora.

Fitaovana vitsivitsy maromaro, fampiasana amin'ny fiainana andavan'andr toy ny fahandroam-bary, famanana rano, vata mangatsiaka izay hanasiana zavatra be dia be toy ny sakafo.

Matetika rehefa misy ny hetsika ataon'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo dia mafy ny fifandonana eo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana ka mihidy avokoa ireo tsena manodidina ny hetsika.

Fiara iray lafo vidy dia lafo vidy tokoa satria izy itony dia tsy takatry ny olona tsy dia manana fidiram-bola loatra na ny fikarakarana na ny fikojakojana azy itony na eo koa ny solika mandany be.

Rehefa tsingeritaona hahaterahana dia, mahazatra ny olona ny manasa ny fianakaviany sy ny namana aman-tsakaiza, ary androsoany sakafo isan-karazana izany. Hahitana : voanjo, na mofo misy dobera. Hahitana koa ireo divay izay lafovidy tokoa.

Ny tamboho dia anisany fiarovana ny tokotany, fiarovana ny trano amin'ny mpangalatra na amin'ny fiakaran'ny rano, raha ohatra ka amin'ny toerana somary iva iva.

Karazam-borina iray toy ny ireny boloky ireny. Izay hafa tokoa ny endriny satria miloko fotsy izy ary ny volony eo amin'ny lohany kosa dia miloko mavo.

Ny voankazo dia an'isany mahasalama tokoa ny mihinana azy. Tsy tohany ireny sakafo be menaka i rony, fa dia zavatra natoraly daholy no haninao. Maro safidianana moa izy ireo maro karazana.

Eto izao isika dia mahita zatovo anankiray mampianatra ny ankizy manao asatanana amin'itony taratasy hitantsika eto itony. Dia mazoto tsara ny ankizy ! Mahafinaritra foana rehefa mazoto manao zavatra, mazoto mianatra !

Sainam-pirenena iray, tsotra, tsy ahitana sary na soratra eo amboniny, fa ny lokony no mampiavaka azy. Amin'ny sisiny dia loko maitso, ny afovoany kosa mavo, ary amin'ny farany sisiny indrindra mena.

Toy ny mampatahotra ny maka sary amin'ny alina satria dia hafa foana ny sary avoaka eo. Indrindra moa ka ny sarin'ny biby toy ny alika satria rehefa jerena ny sary dia toy ny mirehitra ny masony.

Ampalibe mbola maitso anankiroa anaty baoritra; maro ireo olona tsy tia ampalibe nohon'ny fofony izay lazain'izy ireo fa maimbo ary ny tsirony kosa izay marikivy loatra.

Tsara ny misakafo any an-trano, tsy dia mandany vola loatra ianao anefa voky, anefa raha andeha ho any amin'ireny toeram-pisakafoanana ambonimbony ireny ianao dia tsy ho faty antoka mihitsy satria dia mafilotra na dia tsy ho atao isanandro aza.

Toa itony moa ny sakafo hita indrindra rehefa mandeha any amin'ny sisin-tanin'i Madagasikara iny, dia ny trondro foana no tena vidian'ny olona, iny no tena mahaliana ny olona satria ny olona avy aty afovoan-tany rehefa mankany dia manararaotra kely ny zavatra tsy misy eto.

Fiara taloha dia taloha tokoa moa izy itony fa mbola miasa ihany ety Andrenivohitra indrindra indrindra anaovan'olona pikà dia mahafinaritra foana no mahita zavatra tsy dia misy loatra any amin'ny olon-kafa, tsy dia misy loatra any amin'ny firenena hafa nefa mbola misy eto amintsika.

Ny trano rehetra rehetra moa izany dia mazana ahitana tohatra foana rehefa aty an-drenivohitra; fa ny mahasamihafa anazy kosa anefa dia ny fomba firafitra, fomba fanamboaranana azy. Kanto tokoa rehefa mahay manamboatra tohatra ny mpanamboatra trano.

Ity moa izany dia tranon'olona anankiray, tokotany anankiray misy zaridaina sy fiara. Izy ity dia azo lazaina hoe tranon'ny mpanankarena satria tsy ny olona rehetra no manana toerana ohatran'izao, manana fonenana ohatran'izao.